jam tan jam tan dee alhamdulillah

<laughs> <hesitation> mi salminiima mi juurimaama mi salmiti mama vraiment a jaaraama mi weltiima kadi e invitation oo aan gardiiɗo ɗum oo e Jokalante mbo waɗi o pour mbaawen jokkonndirde mbaawen yewtitde <smacks lips> e remooɓe ɓee

mbo PAM ok

ok ceerno Aliou a jaaraama donc ndunngu nguu ko men ndewata heen e walla ko men ndookkata heen affaire ndemal ngal mais hade meeɗen yottaade damal too henne au moins mi waɗmaa e konnguɗi daɓɓi service o holno sifori walla holno o wayi ɗum woni service départemental oo hol nafoore makko hol darnde makko e e dow remooɓe ɓee donc ko adii koo d' abord ko service mbo ngannduɗaa ko kañum woni ɓurɗo wonde lees e ndeer service aji gonɗi agriculture donc so a ƴettii minitére oo no waɗi division ŋaaji no waɗi direction ŋaaji waɗi dire telli lees waɗi direction régional <hesitation> gonɗo ɗoo e Kolda direction régional kañum huufi département Kolda département Véligara et département Médina Yoro Fula min noon ko miin ardinaa département de Kolda oo <smacks lips> kala ko faari e eɓɓooje ndema to senngo Sénégal to département roo ko minen mbaɗata feere haa ɗum <hesitation> yottoo remooɓe ɓee donc so ɗum ɗoon yawtii <hesitation> kala kadi dookgol geseele ɗee dookgol <hesitation> ndemanteeri ndii holno wayi heen ɗum aussi ko minen kalfinaa ɗum e kadi <hesitation> ɓadaade walla ɓaŋdinde karallaagal to remooɓe roo aussi woni encadrement oo woni appui conseil ko minen kadi aussi poti ɗum waɗde donc emin poti kadi aussi <hesitation> heɓɓitaade walla wallude ko wiyetee collectivité local ko maire iiji ɗii emin ɓuri emin poti aussi walliraade ɓe so ɓe laamndiima min emin poti vraiment walliraade ɓe so ɗum yawtii aussi <hesitation> hitaande fof hitaande emin mbaɗa ko wiyetee recensement du culture ko c' à dire <hesitation> hitaande yoo hitaande ɗum ko Sénégal fof emin jogii ɗo heen équipes aji enquêteur uji ko ɓeen mbaawata hollude <hesitation> leydi ndi holko remaa e gerte holko remaa e suuna holko remaa e maaje holko remaa e e maaro fofof kala ko remetee ɗo henne ɓerere ɗum noon ko par échantillonnage waɗetee c' à dire e ndeer ɗum ɗo ɗum fof jubbee heen oon tuma ɗum ɗon ɓeree so ɓeraama ɗum hollirta to gerte ko nanngam <hesitation> to suuna o nanngam ensuite min mbaɗa ko wiyeree posé cadre rendement so remaama haa pari anndama njaajeendi ndii hono fori ko maa ngannden aussi <hesitation> rendement o keɓal ngal ɗum aussi min mbaɗata ko cas de rendement ndemanteeri yo ndemanteeri ene waɗi holno ɗum waɗirtee mi naatataa heen so ɗum yawtii noon anndee pre exemple gerte honoo foti heɓii gerte e ndeer Sénégal oon saan laamu ngu maa waaw eɓɓude hono foti kaalis jiggoytoo pour haa waɗa waawa waɗde yeeyde gerte ɗe ɗum ɗon ɗum ɗon fofof noon ko noon donc ɗum ɗon aussi yimɓe ɓe aussi remooɓe ɓee ɓe mbaɗee informer ɓe kabree <hesitation> ɓe mbaɗee sensibilisé donc ɓe kirjinee to senngo <hesitation> kullon kon njakkoowon geseele ɗe ɓe mbaawa ɗumɗaanin par exemple ɗo jooni no waɗi ngilgu gootu jakkoowu tubaañoo no wiyee semi-légionnaire de tonne kala ɗum il faut yimɓe ɓee nganndinee ɗum maa nde ngu arara so ngu arii e ngesa maa hol on ngarata ɓe keewi arde koto agriculture oon saan mi waɗaɓe wiyaɓe yo ɓe njah DPV ɓeen no njogii produit mballa ɓe heen holno ɓe <hesitation> palori gese mabɓe ɗe tawa yakkaaki donc so senngo kadi <hesitation> aawɗeele ɗee ko minen kalfinaa ɗum pasque min mbaɗata ko contrôle et certification donc aawdi wonaa tan a aawi tan a ittii non non non ko minen ndookara ɗum * contrôle au champs ko famɗi famɗi koo fof ngesa <hesitation> aawdi ma ene fota laareede laabi tati on saan so yeyii haa ɓendii waɗee waɗee heen prélèvement nawee laboratoire ƴeewee <hesitation> aawdi ndii tawii ko ndi kenndeeri oon saatu waɗee kaayru waawee wiyeede ndi ɗo aawdi ndi timmii aawdi oon saaru waawee yeeyeede wona ko aawdi wonaa tan yettii aawde ngesa ma tan mbiyaa timmii aawdi non fuɗat mais est ce que ndi hennɗiɗi ɗum ɗoon noon wola so mi toŋngii e geɗe keewɗe goɗɗe min poti waɗde mais ɗee ɗoo kam ɓurɗe kam daraade <crosstalk> tigi tigi remooɓe ɓee ɗeɗo tan min ɓu

<noise> allo <noise> Kanté mi salminiima jam tan wonɗaa ko Bourama commune Thiety eeyi Saare Amadou Fatawooro Burama Malaŋ <smacks lips> ah wonaa Balde de ittu Balde o jam tan ngonɗaa émission o welii <hesitation> émission o waɗi fayida eeyi ko maa janngi non men e affiare e tubaañoo mbo kaalaton nin oo eeyi maa janngi non men heen seeɗa eeyi sabu minen komin remooɓe eeyi woodi ko majji men he tubaañoo hee so yahii haa mbo feewi sawtude ni haa mbo waabii nii anndi kulloñ naattat e muɗum kullon kon noon njula ɗi ñaama tubaañoo o eeyi ko ɗum min njiɗi lamdo heen

<crosstalk> ok <hesitation> Bourama mbiyaamo o jaaraama mi heɓii naamndal makko ɗum woni ko kaalmi ɗoo jooni ko nguun ɗoon ngilngu ko ngilngu kesu ngu ari ko hedde 2017 aɗa anndi ngilngu ko ko ko mala <smacks lips> ko di ko diwat woni papillon ene waawi ummaade ngannduɗaa hoore maaɗa Médina Médite walla Asie walla ɗumanajum henndu nawaɗum haa yottoo ɗoo walla <hesitation> tubaañoo itteteeɗo toon oo arda heen so ardii heen ngannduɗa hoore maaɗa wona raaɓi gese meeɗen donc ngilngu engu waawi yakkude cappanɗe jeetati ko faati e affaire ndemanteeri woni huɗo muɗum woni ndemanteeri muɗum entre 80 espéces mais ko ɓuri faaleede tigi tigi tigi ko tubaañoo tubaañoo vraiment ɗum ɓurɗa faaleede yak yakkude donc holno keptinirtaa ngilgu nguu d' abord no wiirini henne ngu heewi arde ko taw waɗii pose pluviométrique tawa waɗi ŋakkii ndiyam seeɗa ndeen ngu ɓuri waawde bonnude tigi tigi jooni holno kebtinirtaa ngu arii ko adii fof d' abord ngu waɗata attaqué ko ɓerde basalal ngal donc bernde nɗee so waɗaama attaqué firti ko a heɓataa a heɓataa a heɓa <hesitation> wasaango ngoo yaraa donc ɗum ɗon ɗon ngu fuɗɗortoo no nganndirtaa ngu fuɗɗiima ngu yulat d' baafe ɗe pasque ɗum ngu ñaamata ensuite suula heen haa heewa mais ko ndeer ngu wonata ɗum tagi wonaa posone yoo posone wawata warde ngu pasque ngu woni ko nder il faut ƴeewa posone ko wiyete * systémique tawa so pompii oon posone natata ko ye ɗaɗi hee naata nder e nder <hesitation> sève; fra hee on tuma waawa warde ngilngu nguu ɗum tagi noon jooni remooɓe ɓee so ɗum arii e maɓɓe eɓe poti ɓadaade agriculture on tuma min mbaddaɓe e DPV si no jogii produit hokkaɓe wonaa no soodee so ɓe ngalaa on saaru ma waaw wiide ɓe ko produit tel walla tel <hesitation> ene waawi moƴƴude ndeer <hesitation> nguu ɗoon ngilngu ɗum kam ko ngilngu ngu ngannduɗaa hoore maaɗa koko ustata keɓal tigi tigi tigi ɗum ɓe ngannda ɗum donc hotoɓe aam hoɗoɓe naaro so ngu arii yo ɓe noddu téléphone am 77 517 88 26 walla yo jaranɓe ummaade ceeti Sare Bijji Médine Elhadj Mampatine Médina Chérif on saaru <hesitation> ɓe mi wiyaɓe mi nodda chef de base DPV o mi lamndoo mbo est ce que ene jogii produit on tuma mi ko ɓuri kadi teeŋtinde ko wayi no jomum si no ara ina waawi sakh ittude baafe jakkaaɗe ɗee ngilngu nguu e hoore muɗum waɗa he buus addora waawaa wiide ko <smacks lips> aɗa yiɗa produit tan e ɗumanajum donc ɗum ɗoon woni seeɗa tan ko jubbatmi e ngilngu nguu donc ngilngu bnnoowu tigi tigi sogu so ngu <hesitation> mo aalaa muy yummum muynoya taanum <smacks lips> so ngu yiyaani tubaañoo ko fayi koto mbayeeri sogu yiyaani mbayeeri ngu fayi koto suuna so ngu yiyaani ɗum koto huɗo to ngu wonata donc alaa fof ko ngu yakkataa e ndeer kala ko wiyetee gawƴal walla kala ko wiyetee ndementeeri walla ko wiyetee huɗo heen ngu woni donc ɗum ɗoon yimɓe ɓee yo mbaaw ɗum anndude mbaawa kadi aussi toujours <hesitation> gese ɗee ko yo laaɓ pasque kala ko laaɓaani ko ɗum ɗon addata aussi ngilngu nguu waawa <hesitation> tigi tigi tigi tigi <hesitation> bonnude ngeseele ɗee ɗum ɗoon woni ko seeɗa ko njaabotonoomi heen so wontii won ko o lamdittoo heen walla laaɓaani mbo heen <smacks lips>